Bihi n chani bati bati ni shaba piri la namda shaba mi bi piri ka dabba ayi bi yɛla niɛn sabila ka gbubi bia so o napɔŋ bin piɛlli vuli vuli li mi ka ankɔra zaɣa buluu ka di bɛ bi sani.

Paɣasara ayi n ʒɛ shitoɣu ni bi nyaanga paɣa so gba zaa ʒimi ka chɛ boto boto shɛli n doya boto maa mii chahachahami kamantoosi nim bɛ shitoɣu maa ni alibarisa nima Alaafee ni kodu nima ka chɛ piɛri piɛri ʒɛnʒɛmi ka binyɛra maa bɛnbɛ dinni

Dabba anahi ni silimiin paɣi yino bi ŋmari la bolli silimiin paɣi maa wuɣi la o nuu bolli maa gba bɛla zuɣusaa tihi zan za la nimaani di vari zaa nyɛla zaɣi vakaha

Paɣiba paɣiba so zila mɔri o zuɣu ni ka yɛ liiga sabinli ka so zi dari o zuɣu ni paɣiba maa bi shɛba sola chinchina loori piɛlli kanna mi ka loori sabinli gba ziya ka taabo nim donndoya ka tihi bɛ bi tooni

Too n bari mapuuka ka bin yara pam Ku bɛ o nyaanga bin vakahili ka loori nima be bɛ o nyaanga loori kara ni zaɣi bihi.

Silmiin paɣa n bɛ o jaara ni ka diri o bin malisili a yi nyɛ o nini polo o ku niŋla suhupiɛlli ka o lihirili ka lara ka ŋmaa shɛli ni o zaŋ niŋ o nangbanni ka o foon o foon maa nyɛla zaɣ sabinli ni o kom biibu bini o kom biibu bini maa nyɛla zaɣ sabinli mini zaɣ piɛlli

Dabba n ʒi tankpaɣu chana niriba ayi pili la zipili sabila so bela sunsuuni ka yɛ liiga piɛlli ka so bɛ tooni ka so jinjam sabinli ka zaŋ bɔbgu gbuni o zuɣu ni ka bi duri dariga dariga maa taabo nim n nyɛli.

Paɣa m be jaara ni ka ŋmaari bindirigu filaaki ni ka ye chinchini liiga ka bobi bobiga ka lara ka bokati be o sani ka binyɛra be dinni ka sheŋa be o nyaanga ni galiŋ nima ni zuɣuri.

Dabba ni paɣaba ni bihi bɛ zanzami ka zaŋ binyɛra pobi pobi bɛ nyɛhi Sheba yela liiga ʒehi ka so ye chinchini liiga ka kurum ka so tirita o nuu ka so zaŋ o nuu tabi o shee.

paɣaba mini dabba bɛ yɛla niɛn piɛla ka zaŋ yɛri n niŋ bɛ nyingoyani ni bɛ nuhini yino ŋun yela liiga vakahali ka gbibi binyɛra n kpa do'so noli ka do'so o gbibla koliba vakahali o nuuni ka gbibi daangbee.

Paɣaba mini dabba n wari waa ka doo so ʒi tiŋa ka paɣa so ʒɛ o tooni n wari waa ka be zaa zaŋ bin yara gbuni gbuni be zuɣiri ni ka zaŋ pɛɛnta nim booyi booyi be nina ni.

Niriba n puhiri taba shɛb kurum mi ka shɛb za zuɣusaa paɣi so o yɛla chinchini liiga ka niŋ o zabiri zaɣi sabinli ka loori za bi sani

Ayuwa n tam teebuli zuɣu boraadɛ bɛla dinni boraadɛ maa dibaanahi laasabu n nyɛli ka chɛ manʒa kpam ni naanzuwa gala dibaata ni zaham zaham maa bi wurisi wurisi limi niŋ naanzuu maa mini manʒa kpam maa ni

Paɣaba mini dabba sheba zanzala zuɣusaa ka sheba ʒi tiŋa ninkuri so gbani mi ka kpa ninkpara ka woochi be o nuuni ka paɣa so gbibi ŋmani n zaŋ kpa o noli ka so ye liiga dozim.

Sarati n niŋ ka loori nim ku wurim wurim ʒɛya loori nim maa zaɣ yini nyɛla zaɣ piɛlli ka palli zuɣu loori shab ku garita loori kara ni zaɣ bihi ka loori gbaya di ku dondola luɣu shɛli polo sarati maa ni niŋ maa ka kuriti ni saɣari gba do ni

Paɣa so n ʒi n baɣa duu o yɛla chinchin liiga ka piri namda o namda maa di nyɛla zaɣ piɛlli mini zaɣ sabinli ka kurifooti ʒi o sani ka sala bɛ dinni ka o zaŋ duɣu tam dizuɣu ni o parantɛ parantɛ maa mini suwa di baɣala taba ka o gbubi chɛriga chɛrigi maa o yɛn zaŋmi pa teebuli zuɣu

Dabba dabba n ye niɛn piɛlla namda piɛlla ka zaŋ binyara pɔpi pɔpi bi nyehi ka zaŋ binyara sun su bi nuhi ka gbubi bin waɣila sheŋa vuri kan na ka shaba bɛ bi nyaanga ka lihiri ba ka tihi za bi nyaanga.

Paɣa o zi la kuɣa zuɣu ka paranntɛ piɛlli tam tɛɛbuli zuɣu ka bindirigu pahi tam di zuɣu o zabiri ka o ku niŋli zaɣi bihi ka la bɛla ka bini yurigu za o tooni ka bɛ koliba ni

Dabba pam ni paɣaba n chena bɛ yela niɛnpiɛlla ka ye kante liiga nima m pampa di zuɣu ka bɛ zaa bɛ gbibla gana filaaki nima ka bɛ gbibi sheli ka bɛ sabi pa ni gaaama ka Sheba ʒi gbarigu loori nima zuɣu bɛ zaa sola jinjiɛm sabla.

Paɣa mini bia n milindi bihi dɛma bin yara bin yara maa ku nyɛla zaɣi bi bihi ka sheŋa baribari bela bela n PA teebuli zuɣu paɣa maa kpala ninkpara o zabiri nyela zaɣi sabila

Ninkuri yino ni nachimbi ayi bi biɛla kom shee kom maa di bi zoogi di mii di bi viɛla ka chɛ nachimbihi maa mini ninkurugu maa bi gbubila silba silba maa nyɛla zaɣ tankpaɣu bi liiga nim gba niraba ayi liiga nyɛla zaɣ tankpaɣu ŋunbala maa mii o liiga nyɛla zaɣ dozim ka chɛ ninkurugu maa nyaanga boraadɛ vari yirina mi ni bi nyaangi gba vari tihi ni mori di biɛni di mii zaa nyɛla zaŋ vakaɣali

Nachin bili n zaya o yiɛla chinchini nɛma ka gbubi liiga dozim o baaji yɛla zaɣi zɛɛ ni o namda di yɛla zaɣi ʒeeo nɛma maa gba zaɣi ʒe e mini zaɣi dozim bɛmbɛla dini ka o pili zupiligu ka bini nyura za n za o sani o yɛanga gba shɛŋa tam tam la o yɛanga bini nyura.

Zaham kohariba bi ʒɛnʒɛmi paɣaba mini dabba ka zahama ʒɛnʒɛ bi tooni ka yino gbubi gbambila ka zahama bɛ dinni bi nyaanga zolizaɣ vakaɣali biɛla bi nyaanga ka so bɛ bi nyaanga ka nyɛ doo ka pili zipiligu ka loori ʒɛ bi sani ka paɣa yino bɛ bi ni so jinjɛm

Yiya pam be kom shee yili bihi ni yili kara ka Palli doya ka mori vakaha doya ni tankpaɣu yiya maa ni ka tihi zanzaya.

Bihi n wari waa sheba yela liiga dozim ka so be sunsuuni ka gbibi zuli ka bɛ piri soɣasi nima zaɣa piɛla sheba bi piri namda nima ka piri namda sabla ka mo'vakaha do bɛ gbaya ni tihi be bɛ nyaanga.

Bihi anahi n bɛ moɣali ni toori kom bi gbubila bokati dibaata paɣaba ayi ni dabba ayi paɣa yino pilila zipiligu bi nyaanga ka vari lunlu doya ni kuɣa kuɣu bibihi biɛla bi nyaanga kom maa shee

Teeku shee ka niriba ata ʒia bɛ zaa nyɛla dabba yino pili zipil'sabinli niriba ayi nyaɣala baaji niriba ayi niɛma nyɛla liiga ʒehi ka yino gbaya ni loba ʒimi.

Dabba pam n bɛ ko biɛɣu shee n gbira shab gbangbami ka shab ʒɛ zuɣusaa ka shab mii gbubi soobuli nima ka shab ʒinʒiya shab bɛ nyaangi sa ka tihi ni mori di biɛla nimaani ka chɛ gbambihi ka ko biɛɣu maa shɛŋa bɛ gnambili maa ni

Yili waɣala sheli ka so ʒi di dunoli shee di nyaanga tihi pam kuli ʒimi ni boraade tihi ka ankora vakahali be yili maa tooni ni tia bilifu

Niriba pam bɛ tɛɛku shɛ yino yɛla liiga zɛɛ ka ŋmɛri gungɔŋ dabba ata bi niŋ la yaa yi ka gba ŋmɛri gungɔna maa shɛli ka niriba bi yɛanga bɛ tɛɛku maa ni ka shɛb bɛ di biɛhigu shee.

Bihi n be shikuru duu ni bɛ ʒinʒi la taabo nima zuɣu so yela chinchini liiga ka bia so wuɣi o nuu ka chicha maa tiriti o chicha ŋɔ ka zabri o zuɣu ni.

Shinshaɣu boduwa piɛlli dibaayi di pala teebuli zuɣu ka chɛ pompi nima di gba zaa tamla teebuli maa zuɣu ka baanjira maa nyɛ zaɣ piɛlli diɣi titali mini diɣi bila di tabila dikpuni ka laati nima di bɛ kolba nim ni zali zaliya

Shitɔɣani ka doo ninkuri so za di dundoli ka so jinjam sabinli n piri namda sabinli ka yɛ puloova di puuni ka bin nyura tam tam ya ka bi pan pa bindira gba n pa sambanni.

Alapilee piɛlli zaɣi ti tali alapilee piɛlli zaɣi ti tali niriba chɛni mi ni biri kpɛ o shɛ nyɛɣi la baaji sabila ka shɛb nyɛɣi baaji piɛlla ka bi so gbubi o ma nuu ni ka bi chɛna

Paɣaba paɣaba ni dabba ayi bi bɛla motokiya buluu ni paɣi yino Kpabi ya bia paɣiba maa shɛba pala sariti yino ŋun bɔbi ya bɔbiga

Paɣisara ni nachimba bɛ kom ni bi yɛanga kom kpasiri mi bahiri na ka mori zaɣi vakaha bɛ bi yɛanga kabi wuɣi wuɣi bi nuhi zuɣusaa shɛb bi wuɣi wuɣi bi nuhi zuɣusaa shɛba bi yɛ liiga nima ka so yɛ liiga sabinli ka so jinjam bila nyɛɣi baaji zɛɛ ni baaji dozim

Sarati n niŋ ka bia so do paɣa so naba zuɣu paɣa so ŋun gbubi bia maa o kuhurimi dabba ayi biɛla nimaani yino gbani mi ka yino gbubi o foon n ŋmaaro picha ka shikuru paɣasara ayi bi ʒɛla nimaani ka lɛbigi bi nyaangi biriba bi zaa nyaɣala baaji nima chɛchɛ mini moto ʒɛla nimaani ni saɣari chɛchɛ mini moto biɛla nimaani ka chɛ pool ni yili